Udokotela osesibhedlela. Umile, ubuka umntwana, osanda ukubelethwa. Unina womntwana, embambile.

Laba ngodokotela abathatha izifungo zokuba ngodokotela. Kukhanya ngobunengi babo bayafungiswa ukuba ngabodokotela abazasebenza ngobuqotho langokuthembeka ngazo zonke izikhathi.

Imitshina emithathu yokuhlola ukugijima kwegazi emzimbeni wabantu. Lamaphilisi ayimihlobo ehlukeneyo. Lezincwadi ezimhlophe, eziseceleni kwanaphilisi lemitshina.

Lesi yisibhedlela esikhulu. Isibhedlela lesi sikhanya ngokufakwa amabhakane amanengi okutshengisa ukuthi yisibhedlela eselapha abantu abanengi kakhulu abavela futhi ezindaweni ezinengi.

Omama abathathu bahlezi embhedeni esibhedlela. Imibheda leyi ifakwe ingubo ezibomvu lamaluba alithanga bona omama phezu kwempahla zabo bagqoke izigqoko ezimhlophe ezesibhedlela.

Udokotela ogqoke amagilovisi uthatha igazi umuntu esebenzisa umtshina wokuthatha igazi

Le yimitshina esebenza ezibhedlela esebenza ikakhulu ekuncediseni abantu abafuna ukwelulwa amathambo.

Umtshina oluhlaza olezibhono ezitshiyeneyo zokucofacofa, wona ungumtshina wokuhlola kwabezempilakahle.

Umuthi lo ubizwa ngokuthi yi Benylin ungumuthi uyelapha umuntu okwehlelayo. Usengaba elesikhwehlela esithambileyo, usengabe esizwa elesikhwehlela njalo lesi sikhwehlela siya phela ngalowo muthi.

Umfanekiso otshengisa amaphilisi akulezinsuku okuthiwa yiOxycodone. Atshengisa ukuthi asetshenziswa njani. Kutshengiswe okuzayenzakala emzimbeni nxa usuthe wawanatha.

Umfanekiso otshengisa izimbumbuluzwana zamaphilisi okuthwa yiazithromycin. Angamaphilisi awokuthundubeza ubuhlungu lapho umuntu esizwa ubuhlungu njalo amelana lamagcikwane athize emzimbeni.

Amaphilisi asebenza ukwelapha ubhubhane lweCovid 19 amabili amanye kuthiwa yiMonapirav amanye kuthiwa yiPapslovit.

Laba ngodokotela abapha abantwana okukhanya engani luchago olusemagabheni aluhlaza njalo laba abantwana bahamba labazali babo babaphethe bayanatha lolu chago.

Abantwana labantu abakhanya behlaselwe ngumkhuhlane, ikakhulu omncane ukhanya njengomntwana oswele ukudla okweskhathi eside.

Ibhakane elilesimemezelo sokuthi, sokumelana lobudlwangudlwangu, ebantwaneni, lebantwini abatsha, abaphila lobugoga, eRwanda.

Odokotela ababili omunye ucofacofa imtshina, omunye ulalela ukuphefumula komntwana olele embhedeni.

Lapha baxwayisa abantu abasebenza isikhathi eside behlezi emahofisini abo. Ukuze bakwanise, ukuvikela, umgogodla wabo.

Zimbhodlela ezine ezithwele umithi wesintu, abantu bayakhuthazwa ukuthi besebenzisa umuthi wesintu ngoba ungumuthi ongela zinye izinto ezifakiweyo njalo uyasebenza kakhulu emzimbeni yethu.

Imithi yesintu ehlukeneyo, esemigwamnini ehlukeneyo eyinye isemaphepheni eyinye ihlezi ingekho emaphepheni ingekho emgamnini.